De'iyoo keettaa keexxanasi asay daro tuggaa be'ees. nu heeran mantti ba keettaa keexxanassi keehi tuggaa be'ida asatuppe issuwaa. keexxiidi diishin keettaa biittay heriddinekka ekkidi naa"anttuwaa keexxiis asaara.

Boditte ambban sakke efiya ogiyaani ubbatookka kaamiya ogiyaa oottana yaagi yaagidi asay odin nuuni naagiyoode naagiyoode gala gala eti oottana giyoogaappe haraa erokkona. hagaa baaso oosuwa oottiyoogee asaa naata daafuraappe shemppisees.

nu so xadeni dorzzeepe yiida bitanee kushe hiillaa oottiyoogan keehippe erettiis. i dunguzzaa oottiyaagaa be'iyoode keehippe malaalisses. afalaakka sikkiyoode taani be'ada la hagee ayba danddayii gaas.